Nutata aɖewoe nye esi le teƒe ya, gaŋkui, kaƒomɔ, afɔkpa, nuŋlɔti agbalẽ kple ati wokɔ kpa ayameŋu kple gaƒoɖokui.

Ame aɖewoe nye ya le haƒoƒo me, ŋutsu tsitsi aɖe da avɔ ɖe abɔ eye woɖɔ gaŋkui, ena nyɔnu etsi le tre me eye ame aɖe hã do awu amakpa ɖiɖi, ame aɖe hã do awu aŋutiɖiɖi,

Eŋu aɖee nye esi va yina, yevuwo le me, ame aɖewo ɖɔ kuku eye atiglinyi hã le eŋua ƒe axadzi, ame ɖe le eŋua megbe lé kaƒomɔ ɖe asi hele ya me kpɔm.

Gaɖeƒe aɖe enye si. Ame aɖe va ga ɖeƒe. Gaɖela le nu kom. Ele ga home gbogbo ɖe asi. Kaƒomɔ ame ene le eƒe akɔme eye wole asi tem ɖe ɖeka dzi. Gaɖela nɔ nu kom.

Agbponudzɔla woame etɔ̃, agbonudzɔla woame enewoe le teƒe sia, wo katã wodo awu ɖeka ŋgbee ɖɔ kuku dzɛ eye eŋu aɖe hã kpɔ afɔku, ame aɖewo le edzi hele ameyawo le eŋua me ɖem.

Sikakuƒe aɖee nye esi, ame gbogbowo e teƒe ma ame aɖewo lé aŋegba ɖe asi eye aŋegba aɖe le teƒe ma ame aɖeke melé ɖe asi o, ame aɖewo lé nu ɖe ta eye ame aɖewo hã tɔ ɖe adzɔge hele wo kpɔm ɖaa.

Ame aɖewoe nye si le ƒuƒoƒo me.A yevuwo le me eye Ameyibɔwo hã le me. Ama ɖewo lé agbalẽ lé asi eye ama ɖewo hã lé woƒe kaƒomɔwo. Ama ɖewo tsa tsitre. Nyɔnu aɖe do awu, piŋki le me.

Ame aɖewoe nye ya le ƒuƒoƒo me, ame aɖewo do awu ʋi, ame aɖewo do batakari, ame aɖewo hã tsɔ nu ŋɔti eye ame aɖewo nɔ anyi, ame aɖewo hã le tsitre tsi. Ghana ƒe flaga hã le teƒe ma.

Teƒe aɖee nye esi eŋuwo le teƒe ma. Atiwo hã li. Exɔ gãgãgãwo hã li. Eŋu ɖewo ƒe nɔnɔmetata le abe aŋtiɖiɖi eye ɖewo hã le abe amakpaɖiɖi.

Elãwo ƒe nɔƒe. Elãwo le ƒuƒoƒo me eye sɔvedawo hã wole teƒe ma, eŋu qɖe hã le zɔzɔm le elãwo ƒe dome eye atiwo hã le teƒe ma.

Teƒe aɖee nye esi. Yevu wɔme atɔ̃ kple ameyibɔ ɖeka. Ŋutsua do awu blɔ. Tsinonu li. Gatsi hã li. Nuŋlɔti hã li. Wota nɔnɔnme vovovowo fe ɖe glia nu.

Teƒe aɖee nye si wple seƒoƒo dzram le, seƒoƒo ƒe ama le abe gbe mu nyɔnu aɖe tsi atsitre le seƒoƒo ƒe ŋgɔ wòdo atakpui eye wòlé bagi ɖe asi, ame aɖewo hã nɔ ati la te.